Barinima m be ashipti puuni barinima ŋɔ so yiɣisimi zini ka ye liiga piɛlli paɣa so biɛni ka bobi chinchini ʒee bɛ kpehira barinima ŋɔ kom paɣa ka ye liiga piɛlli ka zaŋ o nuu dihi o shee kuɣusi biɛni bɛ pentila duu ŋɔ zaɣa piɛlli.

Paɣa ŋo ʒila o yiŋ sambanni n duɣuri bindirigu o yɛla chinchini niɛma tahapoŋ n pa o teebuli zuɣu suu gba bɛni ŋmani buni ka di nyɛ zaɣ piɛlli o gbubi chɛrigi o nuuni duɣu tam buɣum zuɣu di tamla kurifooti zuɣu ŋmana bɛ teebuli ŋo loŋni

Paɣa n ʒiya chimdi boofurooto o na yaala shɛli kpam ŋo puuni o ʒila kuɣu zuɣu ka gaɣali din nyɛ zaɣ dozim bɛ o luɣuli piɛɣu biɛni taha biɛni paɣa so ʒi o kpaŋa ka gbubi bia o nuuni o bobla bobga paɣa so gba ʒi o luɣuli

Bipuɣimbila n-ʒiya ŋmari kuɣa o gbubila hama o nudirigu ni do' so ʒi o nyaaŋa ka ye singileeti sabinli ka pili zipiligu so mali kuɣ' titali n-tiri bia ŋɔ bi' so gba ʒi bɛ nyaaŋa ka ye liiga bɛ ʒila zoli gbunni

Paɣaba n tooi kom kuni yiŋa bi ʒirila taha bi yino yɛla liiga ka di nyɛ vakaha bi bobla bobsi bi yino gbubi gbambila ka di nyɛ zaɣ dozim tihi bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo tihi maa shɛli kuumi di ka vari kuɣa biɛni zoli gbuni ka bi chɛni ŋo

Daani n boŋo Boraadɛ nim pa teebuli zuɣu naanzuu gba pa teebuli ŋo zuɣunaanzu ʒiɛhi biɛni ka paɣa so gbubi o bia o yɛla liiga piɛlli ka si chinchin ka di nyɛ zaɣ vakaɣali paɣa so gba bɛ o nyaanga ka kpabi bia katayuu biɛni ka di nyɛ zaɣ sabila

Bipuɣunbili n bɛ jaara puuni n dira hita kaap bɛ o teebuli zuɣu ka o foon gba pa ni maaka pa ni fulaawaasi tam ni ŋmani tam ni di nyɛla zaɣ sabinli diriti biɛni kapu nim biɛni chɛriti yili zuɣusaa o sola jinjɛm ʒiɛ

Bihi n chɛŋ moɣali ni ni bi ti tooi kom bi yino pilila zipili sabinli bi zaŋ bi boɣati nim ŋo tim kom ŋo puuni boɣati ŋo shɛli nyɛla buluu ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli di shɛli nyɛla gbambila ka shɛli nyɛ kurigu bihi ŋo so sola chinchini bi biɛla zoli gbuni

Do so n ʒiya ka bi zaŋ chinchini n niŋ o nyingoli ni ka chɛrI o zuɣu o nyɛla ninkurigu ŋun chɛro ŋo pilila zipiligu ka gbubi chɛbi mashin ŋo din nyɛ zaɣ sabinli o ga wooch ka gba yɛ liiga piɛlli doo ŋo sola jinjɛm waɣanli ka di nyɛ zaɣ sabinli kom tam bi teebuli ŋo zuɣu Anfooni nim yili zuɣusaa faan biɛni

Dabba mini paɣiba n-laɣim ʒiya dabba ŋɔ bi ye liiɡanima paɣiba ŋɔ so yɛla liiɡa ʒee ka zaŋ nyiŋɡɔkɔriti niŋ o nyiŋɡoli ni dabba ŋɔ so ɡbubila dɔɣu bɛ bela tihi ni be shɛli polo dabba ŋɔ so sola chinchin' ʒee ka zaŋ dɔɣu n-niŋ o bɔɣulɔŋ ni

La sabinli n boŋo ka bindirigu bɛ dinni gala nimaata n bɛ laa ŋoni zahama bɛni ka bi wurisili boraadɛ nim anu bɛni ka di shɛli kabigi kpa ʒiɛɣu bɛ bindirigu ŋo puuni naanzuu gba bɛni

Sarati n niŋ ka paɣa ŋo gbubi o bia ka kuhura chɛchɛ do tiŋa moto gba do tiŋa ni so ʒɛya ŋmaariba foto shikuru bihi gba nyaɣa baaji nim ʒɛya ŋmaari foto bi yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka so di skɛti laati pool bɛ bi sani loori sabinli bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo

Sarati n niŋ ka niraba ʒɛ palli ŋɔ nɔli bi yɛla liiga sabinli ka bi so pili zipiligu bi so kurimi ka shab ba moto nim garita taaya nim biɛni loori ʒiɛ pa palli ŋɔ zuɣu loori piɛlli gba biɛni tihi bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋɔ

niriba n-ʒi kum adaka chana bɛ nyɛla bɛ ninvuɣ' bɔbigu kum adaka maa memi ka zahim do' so beni ka ye liiga sabinli ka do' so beni ka ye liiga zaɣ' dozim tihi be bɛ ni be shɛli polo ŋɔ do' so beni ka ga wɔɔchi

bia n-kariti taaya ka ʒi piɛɣu o yela liiga buluu ka so jinjɛm ŋma'sabinlli so za o luɣili tahali za o nyaanga paɣ'so be o nyaanga ka kpabi bia ka gbubi luba sabinlli tanti beni takayuhi beni tihi beni do'so beni ka nyaɣi baaji sabinlli

Paɣaba n yi puuni kuna bi niraba ayi ʒila kpalansi paɣa so zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi o bia ka gbubi kpalaŋa o nuuni paɣa so gbubila anbirɛla o nuuni ka paɣa so piri namdi muna ka di nyɛ zaɣ piɛla bi biɛla tihi ni bɛ shɛli polo mori gba bɛ ni

Bipuɣunsi ayi n bɛ bi shitoɣu ni bi shitoɣu ŋo puuni bi koharila binwola Alaafee biɛni leemu nim biɛni kodu nim biɛni appli nim biɛni bi lahi kohari mana naanzuwa kpalaŋsi biɛni gbambihi biɛni

niriba m-be sinii yulibu shee tiivi paɣinli ka bɛ mali shooyiri sinii ŋɔ bɛ yihi do' so na sinii ŋɔ puuni ka o ye kootu bɛ dola chinchina zuɣu paɣa ni dɔbba zaa n-yuuni sinii ŋɔ ayisichɛsinima bɛni gbambihi bɛni chinchina bɛni tɛliviisinima ŋɔ nyaaŋa laatinima nyɔnnyɔya

Yili n wurim di nyɛla yili piɛlli ka dari ku do yili ŋɔ sambanni woya gba biɛni ka di nyɛ zaɣ sabinli tihi bɛ yili ŋɔ sambanni yili shɛli bɛ kpaŋa ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli ka di taha nyɛ zaɣ tankpaɣu

niriba n bɛ pɛbupɛbu shɛɛ zupiligu bɛ be ni ka kpa nɛkpara ka nyɛga baaji ma do so za o luɣili ka pɛli zipɛli sabinli do so bɛni ka pɛli zibilipiɛlli paɣ' so ʒɛ kuɣ' sabinli zuɣ niriba za ti gbani mɛhi bɛni yili bɛ paɣ' so bɛni la yɛ liga ʒiɛ ka bobi bobiʒiɛ

Niraba n laɣam bɛ salima gbibu shee bihi biɛni ka zaɣ kura biɛni bi shab pilila zipiliti shab gbubila soobuli pingaas nim biɛni gbambihi biɛni ka kom bɛ dinni do so biɛni ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ o nuu tabi o shee tankpaɣu zooya nimaani tihi biɛni mori biɛni zoli biɛni

doo mini o paɣa ni o bihi n-be bɛ yili sambani ni doo ŋɔ gbubila o bihi ŋɔ so ka lɛri o watamilo nachimba ŋɔ bi ye liiganima ka bipuɣinsi ye liiga piɛla doo ŋɔ pilila zipil' sabilinli bɛ dundoli maa peentila zaɣ' piɛlli ka laati yili di gbuni

Namda balibuanaboŋa di nyɛla namda bobgu zaɣi ʒiɛhi gabi shɛŋa ni ka zaɣ'vakaɣa gabi shaŋa ni chinchina bɛ robanima puunu di sheŋa nyɛla zaɣvakaɣ gaɣil biɛni takayuu biɛni ka di nyɛ xaɣdozim

Bihi m bɛ karinzuŋ puuni silimiinga bɛ be ni ka ye liiga piɛlli ka gbubi shikurubihi ŋɔ so paɣ'so beni ka ye liiga piɛlli ka zaŋ foon pa o tooni bihi ŋɔ so bɔbila bɔb'ʒee ka ye liiga ʒee

Doo n ʒɛya ka yɛ chinchin niɛma ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka pili zipiligu ka kpa ninkpara o ʒɛla kolba kirɛt gbuni di nyɛla zaɣ ʒiɛhi o nyaanga kolba nim tam zuɣusaa Doo ŋo gbubila kolba ka di nyɛ zaɣ dozim o nuu puuni

bia n-gbubi foon o nuu ni ka niriba be o nyaaŋa n-yuuna bɛ zaa so bi ye liiga bua beni tihi beni bɛ zala bɛ dunoli gbuni bi' so beni ka gbubi bia o nuu ni